Winyo tye ocung winyo-ni dogge bor ocung i di yo lum tye itenge ocung ka kene i dyere

Labwor aryo tye ma gubuto i jang yat acel obuto tung kucel acel obuto tung kucel labwor man omiyo wange acel oloko wange odok tung bot lawote.

Lacek ocung got bene tye matinotino yat tugu tye ka dongo i ngette pote mukene otwo lum tye

Daktar tye ka tucu bad dano ki lubira lubirane obedo tartar lebe bit oruko gin ma ki ruku icing

Dano tye ka wot iteng gudi pikipikigi mutoka tye ka ngwec i dyer yo lucat tye ka cat iteng yo